Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun naannoo magariisaan uwwifamee baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuu fi nama gammachiisudha. Tulluuwwan magariisaan uwwifamee kan qabudha.

Suuraan armaan oliitti ilaallu kuni naannoo magariisa ta'u isaa kan nuti agarsiisudha. Kun illee baay'ee kan nama hawwatuufi gaammchiisuudha. Kun illee baay'ee kan bareedufi kan aja'ibsisuudha. Kunis illee iddoon tessuumaa isa illee baay'ee baay'ee kan nama ofitti hawwisisuufi bareeduudha.

Suurri nuti arginu kun shubbistoota afaan Oromoo yoo ta'an baay'ee kan bareedaniifi sammuu keenyallee kan nu bohaarsan wantoota adda addaallee yeroo adda addaatti kan nu bashannansiisanii fi sagantaa adda addaa irratti argamanii kan nu bohaarsanii fi kan nu bashannansiisanidha.

Suuraan armaan olitti amma ilaalaa jirru Kun, kophee dhiirotaa yoo ta'u, kopheen kunis baayyee kan bareeduu fi miidhagaa, halluun isaa illee kan bareedu, bifni isaa illee kan bareedu yoo ta'u, baayyee bareeda, miidhagaa nama hawwatudha.

Suuraan armaan olitti ilaallu Kunii, weellistoota Afaan Oromoo beekamoo yoo ta'an, isaanis weellistoota akkasumas illee sirboonni isaanii kan nu bohaarsu, kan nu gammachiisu yoo ta'u, baayyee yeroo addaa addattiif itti fayyadamuu dandeenyu sirbi isaanii illee kan nu bohaarsu, kan nu gammachiisudha.

Kan asitti ilaallu kun lukkuulee adda addaati. Isaanis kan nu fayyadan yeroo ayyaana adda addaatiif ayyaana ittiin qopheeffachuuf, cidhallee wantoota adda addaatiif sagantaalee garaagaraa ittiin qopheeffachuuf kan nu fayyadaniif kan nu tajaajilanidha. Akkasumas illee buphaan isaanii kan baay'ee nu fayyaduudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun, buna ija godhatee gurraacha'ee jirudha. Bunni kun baayyee kan namatti toluu , baayyee kan nama hawwatudha jechuudha. Bunni akka beekamu fayidaan isaa dhugaatiidhaafidha kan inni ooluu. Dhugaatiidhaaf immoo fayyaa namaatiif waanta guddaa kan godhudha jechuudha.

Suuraan nuti armaan oliitti ilaalaa jirru kun kopheedha. Kopheen kun baay'ee baay'ee bareedaa fi baay'ee kan miidhagu akkasumas baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Bifni isaallee bifa baay'ee baay'ee bareedaadha. Bifni isaallee diimaa yoo ta’u, kopheen kunis baay'ee kan bareeduufi ajaa'ibsiisuudha.